Khataale nga khataale khano khalimo bilime, isi bara mubi box isi babasa ni'bisaala, bilime bino bali khubikulisa, mulimo tsinanasi, kamawondo ni bulaasi, aliwo umuchelema, umuchelema yuuno wakwarile imask imolu wewe, ni'mungono wakwarile tsi'glove wa'ambile sikombe mungono kwewe

Kumukunda, mukunda kuno kulikho kulimo bilimwa bikali bilimwa bino bili ni kamasafu kamabalayi ela ka green bilimwa bino babyakamo ela bibonekha bulayi.

Ka metsi, mu metsi Kano mulimo tsitsofu tsili khunywa kametsi, khundulo khwe kametsi kano khulikho bunyaasi ni bisaala.

Tsisolo tsi zebra tsibonekha bulaayi ela kyimibili kyawe kyilikho tsi ranji tsibili mumuli iwaanga ni imaali , tsisolo tsino tsili khunywa kameetsi mushikyewa isi tsili khundulo khwe kameetsi khulikho bunyaasi bukali .

Mu kyeewa, mu kyeewa muno mulimo busaala, busaala buli ni kamasaafu kamaleeyi ate ka Green. Khu khasaala khalala khulikho shiswi, khu shiswi khuno khulikho khanywinywi khe i'rangi iya nabinzaali khemikhile khu shiswi.

Ano waliwo isyombekhe, isyombekhe sino similiyu sili mu rangi imbesemu. Sisyombekhe sino sibonekha nga ilisayiilo khuba silikho busalaba khungaaki, khundulo khwe sisyombekhe khuno khulikho bunyaasi ni busaala bikali.

Kametsi kamakali, tsisolo tsama khunywa kametsi, tsisolo tsino tse mukyewa tsili khukyendela khundulo ukhulikho bunyaasi ne shataayi waliyo bisaala bikaali bili muranji iya green.

Abaana bakali abaana bano bali mushibina ela bakwarire uniform ,babaana bano bali nga besi bikisa khunaaba ela bawambile tsiwutsi ni tsibiso bakhunaaba

Atse alabule waliwo kametsi khunduro khwe’kametsi khulikho bunyaasi ni’bisala babandu bikhale khulyato babandu bano bali ni’kyimilobo kyawe berele mumetsi bakhuroba tsinyeni

Kameetsi kamakali kabonekheleye mu'ranji iya blue , khumeetsi khuno khulikho khakhandu khakhandu khano khalimo iranji imbeesemu ni iya green khakwile khumeetsi nga'sakuye khayabilekho lilowo.

Kametsi, kametsi kano kali kamakali ,mu metsi kano mulimo tsisoolo tsingali, tsisoolo tsino tsili tsingafu tsye mukyewa ,khusoolo khundaya khulikho bunywinywi bwimikhilekho

Umusaani uwikhale khu pikipiki yewe wakwarire isaati indeyi kamakhono ne wafumbilekho kamakhono kano, ali khufuga i'pikipiki ,khundulo aliwo akhundu isi bara bitindilo ,khubitindilo khuno khulikho ibindu isi bakulisa ,waliwo ni umundu uli khukyendelawo

Mushisali shisali shino shilimo bisala bikali byabowa mushisali muno mulimo khakhukye , khakhukye khano khali khulya lisafu , kumubili kwe khakhukye khano kulikho bibyoya bimali.

Umusawu, Umusawu wakwarire shikwaro she basawu shiwanga shilikho ni biwandikho ibili muranji ye blue ,umusawu yuno warere mumilo mwewe khakhuuma isi arambisa khupima balwale ,mungono mwewe wa'ambile isimu alikhumina oba ali khurambisa

Lugudo, lugudo luno lwa’murram khulikho tsingafu tsingali tsili khukyenda ,khunduro khwe lugudo khuno khulikho bunyaasi ni bisala bikali.

Khano khalinga khatale, khatale khano mulimo bibindu bili mubusawu byesi bakulisa ni bakhasi bikhaye bakhasi bano bibuwele imurwe wawe balinga basilamu.

Kumukunda kwe bilimwa, bilimwa bino bye nabukubo bili khundulo babyawulamo, nabukubo watsowa bulaayi ali esi uwa green ne kamasaafu kamaleyi kamaleyi kamamiliyu, khundulo khuluwande ulundi khulikho bunyaasi, bunyaasi buno nabwo buli awo bwatsowa bwaleya.

A tsye bwamaliye, ili mushilo, mushitsakha shino shilimo bunyaasi bukali mulimo isolo, isolo yino iye mukyewa ela bakyiloselemo mutangafu nayo yaloleleye i burangisi yofasile.

Umukhaasi wekhale khundebe iburangisi wewe waliyo imeetsa, imeetsa ino ilikho tsi laptop ni simu , umukhaasi yuno akhurambisa kumukhono mutwela khumina i'laptop ni kukundi waambile shikombe alinga uli khunwa kyayi.

Kameetsi kamakali naabi, khumeetsi khuno khundulo khulikho libaale limali, khwi baale khuno umundu uwe i'saani wimikhilekho wa'ambile kumulobo kwewe warere mu meetsi ali khulooba tsingeni.

Khayu khe bulamu, khayu khano bakhabumbila mu matafari ni kumuyekhe, khayu khano khungaki bakhabimbila kamabaati, khalikho kumulyango kwesi babetsa bulayi mu lubawo ela kumulyaango kuno ikyabi ate kumulyaango kwikukhile.

Kumukunda, kumukunda kuno kulimo bilimwa ,bilimwa bino babyaka ela byamiliya bulayi, bilimwa bino bili ni kamasafu kamaleyi ela bibonekhana nģa byanabukubo

Shisawe, khu’shisawe khuno imbakho bunyaasi taa, shisawe shino khulikho babana oba basoleli bakali bakhutima basanyukhile bawanikhile balala kyimikhono mungakyi shatayi khushisawe khuno khulikho i’goal , khunduro waliwo babandu abimikhile bakhulolelela shikhutya mumoni ,khunduro khweshisawa khulikhi bisala bikali.

Babaana, babaana bano bakaali bibusanile akhuundu atweela bali nga bab Pozingile khukhupibwa sifwani.

Mu'sitsakha, sitsakha sino silimo busaala bwabowa ela bulikho busaafu bwa'green, khukhasaala khalala khulikho khanywinywi khakhemilekho khanywinywi khano khabonekha bulaayi kalimo iranji iya yellow ni kumunwa kumumaali

Kameetsi kamakali ela kameetsi kano kabonikhile i'rangi iya blue, khu meetsi kano khulikho akhaandu khakwilemu ela khayabile lilowo, akhaandu khanokhalikho i'rangi imbesemu ni i'rangi iya Green.

Kumukunda kwesi bali khulima. Bali khulima khurambisa i'jembe, i'jembe yino khulikho umusaani uwambile i'jembe uli khusindikha. Iburangisi waliwo tsingaafu ela ni umusaani uli ukhuupa tsingaafu tsikende ne wakila i'jembe nayo ikende nga ili khulima.

Ango ano aliwo itsu isi bombekhela kamatafari, khulikho kimilyango kyesi babasa mu mu byuma. Khwitikiyi waliyo umukhasi mutwela awambile siyeyo ali ukhweeya, ni ikhundi baba umukhasi uwikhaayekho ni babaana babili. Ukundi uwengasi ukwarire I blouse imbesemu, walosile kimikhono mu bekhaaye bano.

Lukyingi, khulukyingi khuno khundulo khulikho shisaala ni bunyaasi, mulukyingi muno umwana wimikhilemo wasutile bi bindu khumurwe mukhasawu.

Kameetsi kamakali, khumeetsi khuno khulikho tsimeeli ,tsimeeli tsino tsatikhile bibindu bikali, imeeli indala bawandikhakho mpala Cape Town

Babana bano babili balinga bali khumwinyawo shatayi waliwo babandu, inyuma waliyo tsipikipiki ni shombekhe shili inyuma wawe

Luguudo lwa kolas, khundulo khwe Luguudo luno khulikho babaandu khuli umusaani ukwarire khakofila khabesemu ni i't-shirt iya Black ni i'bag iya black khu mukongo khwewe. Abaana bimikhile ano, abaana bano bali basesaba, umusaani yuno ali ni i'rangi yewe ali khuwakha babana bano mumoni, babaana bano basangalile.

Ka metsi kamakali khundulo khwe kametsi khuno khulikho bunyaasi ni kamato kali khumetsi khuno khundulo kayimikha bakabetsa mubibawo, li lyato lilala lili khumetsi umusani wikhayekho wa'ambile kumukango kwe ali khukuwa kametsi kano.

Bakhasi bakali bikhaaye, bali khubalula nabutama ni cowpeas. Bakhasi babonekha nga basubuzi ela bali mu khatale bali ni bibindu byawe bili khu tsibaafu umuuli nabutama ni cowpeas. Khundulo waliyo syimotokha syileyi syisyimikhilewo.

Ango ano aliwo inzu iye kamatafari ni kumuyekhe isi bombekha, khundulo khu lusya waliwo bunyaasi bukali, umwaana yuno ali khu fuuka kumupila kuboneka kwe i'pikipiki ali khutimisa.

Kameetsi kamakali, khumeetsi khuno khulikho khamuli khabonekhele murangi iya nalunyasi, khumeetsi khuno khulikho tsisolo, tsisolo tsino tsimenya mumetsi.

Kumukunda kuno kumukunda kuno kulimo bibindu isi babyala binonekha bulaayi bili muranji iya green ,umukhaasi yuno wibowele shitambalo khumurwe ni leso mushibuno wasutile imbaako mungakyi ali khubanga nalima ali khukhwakila bilimwa byewe.

Umusani, umusani yuuno wakwarile ingofila imaali imurwe wachilosele inyuma wakwarile ni'ngubo iye jacket iburangisi waliyo bibyuma byesi babasa khungaachi khubyuma bino tsiwaya tsabirirakho

Babandu babili numwana umutini bali akhundu isi bakulisila tsinyaanya, cabbage ni'bibindu ibindi, babasa bitindilo bino khungaaki babimbila tsisaamba

Lulwongwa lucheza kametsi mulimo kametsi Kali khutima khundulo khwe lulwongwa luuno khulikho bichafu muli binvela bichafu ni khusichenya khulikho bibyombekhe

Isolo tsisolo tsino tsili tsemukyewa tsisolo tsino tsilikho kamasyero kalikho buboya bukali.

Kameetsi kamakaali, kameetsi kano katimila ni khubabaale, kamabaale kamakaali khundulo khwe kamabaale Kano khulikho busaala ni bunyaasi

Lugudo lugudo luno lwa murram lulikho tsi ngafu tsingali taingafu tsino tsi mbesemu ate tsa leya tsitsika nu mwayi watso ali inyuma akhukyenda khunduro khwe lugudo khuno khulikho bisala ni bunyaasi bikali.

Lugudo lugudo luno lwamiliya ele khulikho shitima shilikhu’kyendelakho khunduro khwe lugudo luno lulikho bibuma nishatayi waliyo bibwombekhe ni lukyinji lukyinji lulikho bisala bikali .

Bi bindu byesi babetsa ni bilala byesi bakhupila ku mukhono, muli tsi guitar ni bakhasi bataru ba wambile bi bindu bino mungono babitimba khwitikiyi.

Kameetsi kamakali khu meetsi khuno khulikakho binyaasi bya green ni lilyaato. Khundulo khwe kameetsi khuno khulikho kamaato kamakali kesi babetsa mu bibawo. Khundulo khulikho babandu ni bunyaasi bwa green.

Mushikyewa, shikyewa shiino shilimo bunyaasi bukali bwa green, atayi khunduro walikayo bisaala. mulimo tsingaafu tsitaru tsili khukhwaya bunyaasi buno. Abaana babili bafanile nibo bali khukhwayisa tsingaafu tsino bimikhile umulala wa’ambile imimbo .

Ano waliwo bilime byesi bakulisa babirusa munimilo babira mutsi'sawu babira ano bakulisa.

Ano khali nga khatale, khatale khano khalimo bi bindu bikali byesi bakulisa era babibusa mu tsi bafu, ni bi bindi bili mutsisawu batsibuwa tsingali, mulimo ba bandu ba kulisa bi bindu bino.

Shimuli, shimuli shino shibonekha bulayi, shimuli shino khundulo khulikho iranji iya nabinzali, khukaari khulikho iranji inandarafu, isaame ili ni tsi ni tsimoni tsimbotohelele, ela imoni imboofu yakwile khu shimuli khuno ili khulyamo bibindu byayo bye khulya

Musyikewa, syikewa syino syilimo bunyaasi bukali bwaleya, bulala buli nga buli ukhwooma, bulala busyili bwa green. Musyikewa syino i'motokha iye balambuli yemikhile. Umusaani mutwela urere i'camera ye mumilo wimikhile wikamilile iburangisi we i'motokha yino.

Bandu bakaali, bandu bano bachelema abandu bano khumurwe khwabwe khulikho bunyele ni mumilo babowanu bunyele bukaali babandu bano balala bamemile babana

Kumuzinga kumuzinga kuno kukwesi babayilamo itsukhi ela kulikho kumulyango isi tsitsukhi tsi’rurira oba tsingilila ,kumulyango kwe kumuzinga kuno kulikho itsukhi ili khupururukha ikhurura, ikyindi ili ukhwingila.

Umundu, umundu yu wikhaaye wawambile shishipo shilikho tsinyanye ali khusesa oba khukhwangala atsukhe mukhasaawu, khasaawu khali khundulo khwewe.

Luguddo lwa'murram luguddo luuno khulikho umwana uli oba umusani uli khukhwayisa tsingafu alikhuchichesa khulugudo khuno atsiyile khundulo khwe luguddo luuno khulikho bunyaasi ni bisaala bikaali

Lugudo, lugudo lwa marrum khulikho tsingafu tsili khukyenda ni umundu ali inyuma akhuupa tsingafu tsino tsinyalise khukyenda ,khundulo khwe lugudo luno khulikho bunyaasi ni bisaala

Mushikalabo mwomundu yuno mushikalabo arelemo tsimwanyi , tsimwanyi tsino tsindobe ela tsili mumakhobolyo katso

Umundu umundu yuno wiboyele khananga khachuchunga imbewo tsirange uli i'mask, khananga akha khayetakho imbewo yesi khwingisa yaba nga yachuchungibwilemu butchafu

Shisawa shi shilikho bunyaasi bwa green shimiliyu khulikho basoleli bali khukwinyaya lifundo basoleli bano bakwarire bulayi bikwaro bye kumupila ni tsi socks ni tsingato.

Kumukunda, mukunda kuno kuli kumukali ela kumukunda kuno kulikho bilime, bilime bino bye kamasafu kamaleyi ela bili murangi iya green ilime bino bibonekhanga bya nabukubo khundulo khulikho bisaala bikali.

Lukhoobo, lukhoobo uluno mukari, mukari muno mulimo bibikhalilo byesi bangoona bulaayi, bilala bilikho kimiito kimilaayi bibindi babipanga busa mu line oba ba bi botokhelesa , mundulo mwelukhobo muno mulimo ibendela, ibendela ilikho tsiranji tsibili umuli imbesemu ne iwanga.

Tsibaafu ni burasa byesi barakho bilimwa mumuli chukamba, carrot ni pilipili umubesemu ni uwa green.

Kameetsi kamakali kabonekheleye blue, khunduro khwe kameesti khuno khulikho bisaala bikali ni kamabaale, umusaani mutwela wimikhile khunduro khumabale waambile kumurobo kwe wareye mumeetsi kano awaambe inyeeni .

Mukyewa mukyewa muno mulimo bisala bikali khunduro mubisaala muno mulimo ingukye, ingukye yino yamaliya mumoni nga khumubili kwayo khulikho kyimwoya kyimimali.

Shitsakha, mushitsakha muno mulimo kamasaafu kamakali ela kamasaafu kano ka Green. Mulimo Linani, Linani lino lyamaliya mumoni ela kumubili kwalyo kulikho bibyoya bikali

Khulunjinji, khulunjinji muuno mulimo lulwongwa, lulwongwa luuno lulimo busaala-saala nga bwa'green ni bunyaasi mulunjinji muuno mulimo lufumbi oba lufumbo lwaboyakilamo

Khulusha khuno khulikho babaana ni kamanda kesi barawo bakulisa shatayi waliwo bibyombekhe byekamaduka ni babandu bekhale wo

Syimuli, Syimuli syino syibonekha bulayi ela khu syimuli khuno khwakwilekho syikuku. Syikuuku syili khesusuna byakhulya basyo.

Yino ili nga i'office office yino ilimo imeza, khumeza khuno khulikho bibyuuma byekamakesi khuli i'desktop ni laptop ni shimuli shekhumeza ni bibindu bibindi

Kametsi kamesti kano kamakali khunduro khwe kamesti khu khulikho kamabale ni lukyingi .